Paɣa nyɛla ŋun gbubi o bia ka shikuru bihi ayi bɛ dinni ka nachimbi ayi gba ʒɛya yino maa kurimi ka yino maa mii gbubi foon ka di ŋmanila paɣa kpɛm maa mini o bia maa ka o ŋmaara

Tana balibubalibu nyɛla din pa m-pa taba zuɣu tana shɛŋa beni n-nyɛla zaɣ' ʒɛhi ka shɛŋa nyɛ din boobooɡi ka shɛŋa mi nyɛ din nyɛ zaɣ' sabila

Paɣikpamba be tibbu duu duu maa puuni nyɛla zaɣ' piɛlli paɣikpamba maa zaŋla bɛ zaŋla binyɛhiri m-pɔbipɔbi bɛ nimbihi ka shɛba ye chinchina liiɡanima

Diɛm diɛmdiba nyɛla ban laɣam sambani ŋo ni paɣaba ni dabba shab yɛla nyingokoriti ka shab gbubi gungona n ŋmɛra ka naan chɛ bin ʒɛya n kpahari binyahari n kpahari dawulɛ laasabu n bala

Salin gbiribi nyɛla ban bɛ salin boɣali ni ka loba gbambihi bɛ dinni ka kobiɛri doya ka bi gbubi soobuli nima salo nyɛla bun laɣam nimaa ni

Niriba bɛ kpɛ duu ŋɔ puuni ka so yiɛ liiga sabinli ka shɛba yiɛ liiga piɛlla ka paipu nima bɛ bi yɛanga ka loori bihi zɛya.

Paɣa n bɛ duu ŋo ni o mala zabiri ka so jinjam ka ye liiga din niŋ zaɣ' sabinli laasabu ka duu maa puuni nyɛ zaɣ' piɛli ka hita kapi din hiitiri ko tulim bɛ dini